Suuraan asirratti argamu kuni suuraa gosoota nyaataa biqiltoota keessaa isa tokko kan ta'e nyaata baayyee miidhagaa ta'eefi baayyee bareedaadha. Nyaatni kunis halluun isaa magariisa yoo ta'u fayyummaa qaamaaf kan fayyadudha. Maqaan nyaata kanaa maalidha?

Suuraan asii gaditti arginu kun suuraa barjaa beeksisa gara garaatiif kan nu hargaaru yoo ta'u, barjaan kunis FBC Fana kan ibsudha. Kunis waa'ee TV sanaa ibsa dabalataa kan kennudha. Akkamiin kara kanaa namni gara kanatti dhufuu danda’a?

Kan asirraa mul'achaa jira maashina firiijii jedhamudhaa kan inni fayyadus lallaafawwan garagaraa akkasumas dhangala'aalee keessa kaa'uudhaan akka qorrisiisu kan godhudha jechuudhaa. Fayidaallee inni kennu keessaa tokko dhangala'aa garagaraa akka qorrisiisudhaa jechuudhaa, yeroo akkamii fayyadamna?

Suuraa kanaa gadiirraa kan arginuu konkolaataadha. Konkolaataan kunis konkolaataa xiqqaa biftisaas adii ta'edhaa. Konkolaataan kun konkolaataa namoota olii gadi deddeebisuudhaaf tajaajiludhaa. Namooti inni qabatus namootaa muraasa.

Wanti asii gaditti arginu kun gosoota fuduraa keessaa kan Maangoo jedhamee beekamudha. Mangoon kunis bilchaatee yeroon isaa ga'ee walitti qabamee jira. Egaa kunis akka agarruttii gurgurtaadhaaf akkasumallee nyaataaf kan ooludha. Egaa maangoon faayidaansaa maalii? Qaama namaafis akkamitti fayyaduu danda'a?

Inni kun immoo meeshaa "elekitroniksii" keessaa isa tokkodha. Innis illee "Tiivii" waliin walitti hidhamiinsa kan qabudha jechuudha. Kanaafu Tiiviin akka hojjetu yookaan ammo tiiviin chaanaaloota kan biraa akka dabarsu kan gargaarudha.

Suuraan asii gaditti arginu kun suuraa alaabaa naannoo Oromiyaa ibsudha. innis alaabaan kun irraa gadii gurraacha, diimaa fi adiidha. Alaabaan tokko eenyummaa biyya tokkoo fi eenyummaa naannoo tokkoo kan ibsudha. Egaa alaabaan kun bifa yookiin maal ibsaa? akkamiinis eenyummaa naannoo Oromiyaa ibsuu danda'a?

Suuraan asirra jiru gosoota dhugaatii keessaa kan maangoorraa hojjatame, dhugaatii maangoo jedhamuun kan beekamudha. Kunis kan inni hojjatamu maangoowwan biqiltuu garaagaraa walitti dabalachuudhaan cuunfamee kan hojjatamudha. Akkasumallee wantoota garaagaraa keemikaalota itti dabalamuudhaan kan hojjatamudha.

Suuraan asii gaditti arginu kun suuraa dubartoota Oromoo 'Haadha Siinqee' jedhamanii beekamanidha. Dubartoonni kun ulee qabatanii dhaabatanii argamu. Rifeensi isaaniis rifeensa asii gadi dhahatanii argamanidha. Rifeensi kun rifeensa aadaa Oromoo sanaa kan ibsudha.

Suuraa kanarraa kan arginu dargaggeessa uffata aadaa Oromoodhaan faayame: sirba yookiin sagantaa sirbaa irratti sirba dhiyeessaa kan jirudha. Namichi kunis aadaa saba tokkoo kan mul'isuu danda'u sirbaan yookiin weedduudhan aadaa isaa yeroo inni itti mul'isaa jirudha. Uffanni inni uffate jiru kun uffata naannoo kamiidha?

Suuraa kanarraa kan arginu namoota hojii daldalaarratti bobba'anii jiran yoo ta'u kunis kan isaan hojjechaa jiran midhaan garaa garaa qulleessuudhaan akkasumallee kan gurgurtaadhaaf ta'u keessaatii filanii qopheessuudhaan kan hojjetanidha. isaanis jireenya isaanii kan ittiin geggeessan hojii kanaanidha. Egaa hojiin kun galii hammamii argamsiisuu danda'aa?

Suura asii gadiirraa kan arginu kun, bakkeewwan daldalaa naannoo karaa irratti kan argaman yoo ta'an isaanis namoonni asirratti argaman kun daandii irra ta'uudhaan jireenya isaanii kan ittiin geggeeffatan daldala kan gosoota garaa garaa kan Qullubbii, Dinnichaa fi kan kana fakkaatan gurguruun kan jiraatanidha. Egaa jireenya isaanii kana geggeessuuf akkamitti fayyaduu danda'aa?

Suuraan asii gaditti arginu kun suuraa loogoo miidiyaa tokkoo kan ibsuudha. Loogoon kunis Oromiyaa Miidiyaa Niitoork bakka bu'ee ibsasaa yoo kennu, eenyummaa miidiyaa sanaa uummatasaatti kan mul'isuudha. Egaa halluu kana yookiin loogoo kana maaf filatame maalis ibsaa?

Suuraa kana irratti kan mul'atu, gamoo tokko irratti barja gosa gara garaadha. Barjaan kunis omishaa daladala kana kan ibsanidha. Akkasuma illee waa'ee daldala isaani ittin ibsuundhaan, namoota gara isanitti hawwachudhaan waanta kana daldalaa keessatti kan isaan gargaraman. Kanaaf, kun akkamitti baay'ee isaan faayadu danda'a?

Suuraan asii gaditti arginu kun ijaarsa haala miidhagaa ta'een naannoo miidhagaa ta'e tokkotti ijaaramee jiruudha. Ijaarsi kunis ijaarsa seenaa of keessaa qabu yoo ta'u, kan inni beekamu Gamoo Abbaa Jifaar jedhameeti. Egaa gamoon kun bara durii yookiin bara sana keessa akkamitti ijaarame? Faayidaan inni har'a kennaa jirummoo maalidha?

Suuraan asii gaditti arginu kun, suuraa biqiltuu babbareedaa akkasuma illee bineensotni isa jalatti boqochaa jiranidha. Egaa biqiltuun Kun, biqiltuu bineensotaaf gaadisa ta'ee tajaajiludha. Biqiltuun kunis, biqiltuu baayyee babbareedanidha. Egaa gosni biqiltuu kanaa naannoo kamitti argamaa? Maqaan isaas maal jedhama?

Suuraan asii gaditti arginu kun suuraa biqiltuu magariisaa yoo ta'u, biqiltuun kunis iddoon itti argamu naannoo lafa olka'a a yookiin gaarreen irrattiidha. Bakki argama isaa bakka baay'ee bareedaafi hawwataa ta'eedha. Egaa maqaan biqiltuu kanaa maal jedhama? Eessattis argama?

Suuraa kanarraa kan arginu, suuraa Iyyasuus Kiristoos fannoosaa baadhatee bara mootummaa Roomaa keessa fannifamuudhaaf gara fannootti deemaa jirudha. Egaa kun kan agarsiisu hordoftoonni amantaa kiristaanaa hundi fannifamuu isaatti amanuudhaan, jireenya akka argataniidha. Akkamiin Yesuus Kiristoositti amanuun jireenya namaaf kennuu danda'aa?

Suuraan asii gaditti arginu kun suuraa simbirroo bosonaa yookiin simbirroo bakkee yoo taatu baay'ee kan miidhagduufi akkasumallee baalleeshee yookiin koochooshee olqabdee kan jirtudha. Egaa simbirroon kun naannoo kamitti baayyinaan argamti? Maqaan simbira kanaas maal jedhama?

Suuraa kanaa gadii irraa kan arginu, gosoota midhaanii keessaa xaafii dhaabamee jirudha. Xaafiin kunis hedduu kan miidhaguu fi kan sirriitti iddoo ga'ee jirudha. Kunis bifti isaa ammaaf bifa magariisaa irra jira.

Wanti asii gaditti arginu kun gosoota dhugaatii keessaa gosa dhugaatii farsoo kan jedhamudha. Yeroo baay'ee bifa aadaa ta'een wantoota adda addaa walitti dabaluun kan hojjetamudha. Isaanis kan akka geeshoo akkasumallee wantoota garaa garaa kan ofkeessaa qabudha. Kun fayyaa keenyaaf akkamitti nu fayyaduu danda'a?

Suuraa kanarratti kan argamu konkolaataa taaksii jedhamu yoo ta'u, konkolaataan kunis deddeebisa hawaasaaf kan fayyadudha. Konkolaataan kun egaa eessatti kan hojiisaa yeroo baay'ee hojjata?

Asirraa kan mullachaa jiru kitaabadhaa. Kitaabni kunis immoo Mootummaa Asaffaatiin kan barreeffamedha. Innis bara 2004 akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti kan barreeffamedha. Bifa asoosamaatiin mata duree " Du'umti haa du'u" jedhuun kan barreeffamedhaa jechuudha.

Suuraa asii gadiirratti kan arginu konkolaataawaan garaagaraa karaa irratti argamanidha. Konkolaataawwan kunneenis kanneen fe'iinsa kanneen nama deddeebisuuf gargaaranidha. Egaa konkolaataawwan kunneen fayidaawwan garaagaraa qabu. Isaan keessaa fayidaa caalaa yookaan hawaasaaf fayyaduu danda'u konkolaataa isa kamidhaa?

Suuraan asi gaditti arginu kun, suuraa qodaa Mana keessa kan agarsiisu yoo ta'u, innis yeroo baay'ee bakka bunni bu'utti kan argamudha. Faayidan isaas meeshaalee garaagaraa keessa kaa'uudhaaf, akkasumalle itti eeguudhaaaf gargara. Egaa kun akkamiin faayidaa kenna?

Suuraan asii gaditti arginu kun suuraa simbirroo bareedduu, kan garagaltee gara duubaatti millachaa jirtu fakkaatti. Egaa suuraan kun suuraa simbirroo bifa bareedaa qabdu kan agarsiisuudha. Simbirroon kun naannoo kamitti argamti? Maqaan ishees maal jedhama?

Suuraa kanarra kan arginu namoota lama, isaanis jaalalleewwaan kan ta'aniidha. Uffata gosa bareedaa wal-fakkaataa ta'e uffatanii suuraa ka'aa jiraniidha. Namoonni kunis, uffata kana uffata aadaa, bifa ammayyaatiin hojjetameen faayyamanii jiru. Egaa uffanni aadaa kun, uffata aadaa naannoo kamii kan ibsuudha?

Kan fakkii irratti arginu kun, simbirroo yoo jedhamtu, simbirroon kunis, simbirroo bakki yookiin bosonatti galtudha. Garuu yeroo baayyee nama wajjin madaqanii kan jiraatan ni jiruu. Gosoota simbirroo keessa Kun gugee jedhamti. Baayyinaan eessatti argamti ? Namoota akkam akkamiitu immoo ofitti madaqsee jiraata?

Suuraa kanaa gadiirra kan arginu nyaataafi dhugaatii minjaalarra taa'ee jiru yoo ta'u, namoonnis naannoo sanatti marsanii jiru. Gosti nyaataa kunis "piizaa" kan jedhamudha. Gosti nyaataa kun qabiyyee gosa garagaraa kan of keessaa qabu; kan akka hanqaaquufi kuduraaf muduraa garagaraarraa kan hojjatamudha.

Suuraa kana irraa kan agarru, minjaaladha. Minjaalli kun akkuma isin agartan miidhagee, babbareedeetu kan jiru. Uffanni gubbaa isaatti uffifame illee baayyee nama hawwata. Darbee immoo meeshaan nyaataa baayyinaan sadii ta'u gubbaa kaawwameetudha. Meshaan Kun meeshaa nyaataati jechuudha.

Suuraa kanaa gadiirraa kan arginu biiroo keessatti kompiitaroonni garaagaraa akkasumallee wantoonni barumsaaf nu gargaaran yeroo isaan walitti qabamanii jiranidha. Bakki kunis bakka sirni barumsaa itti gaggeeffamu yoo ta'u, biiroo keessatti yeroo baay'ee kan itti fayyadamnu teessoodhaa fi miinjala akkasumallee kompiitaraawwan garaagaraa kutaa kana keessatti argina.

Suuraan asii gaditti arginu kun baala shaayii gabaawwan guguddaa keessatti kan gurguramaniidha. Faayidaan isaas shaayii keessa bu'uudhaan kan mi'eessan, akkasuma illee faayidaa namaaf kan kennaniidha. Egaa qabiyyeen baala shaayii kanaa maal fa'i?

Kan nuti suuraa kanarraa argaa jirru gosoota dibataa keessaa tokko kan ta'e ''kids hair lotion" jedhamee kan beekamu rifeensaaf kan gargaarudha. Kunis yeroo baay'ee fayyummaa rifeensa keenyaa ittiin eeggachuudhaaf tajaajila.

Suuraan asii gaditti arginu kun suuraa bulchaa Itoophiyaa duraanii, obbo Haayilemaariyaam, yeroo isaan itti bulchaa Itoophiyaa ammaa Doktor Abiy Ahmeditti alaabaa ibsituu Itoophiyummaa kan taate itti dabarsaa jiranidha. Akkasumallee yeroo isaan dabarsanii aangoo itti kennanidha. Egaa sirni darbinsaa aangoo kun akkamiin kara nagaadhaan daddarbuu danda'a?

Asirraa kan mul'achaa jiru meeshaalee aadaa keessaa isa tokkodha. Innis waancaa jedhama. Waancaan kun yeroo baay'ee kan fayyadu ittiin dhuguudhaafidhaa. Dhugaatii garaa garaa kanneen akka daadhii ,farsoo waan akkasi akkasii kana kan fayyadudha jechaadha. Yeroo kam baasnee fayyadamna?

Suuraa kana irraa kan arginuu, dubaroo uffata aadaa midhagaa ta'een faayyamtee jirtuudha. Isheenis, uffata kana dizaayinii bareedaa ta'een, akkasuma illee dizaayinii ammayyaa'aa ta'een uffattee argamti. Eega uffati kun uffata ammayyaa'aa aadaa sabaa kamii ibsuudha?

Suuraan nuti asii gaditti arginu kun, suuraa meshaa yeroo baay'ee itti fayyadamnu. Innis kan ittin waraqaa itti qabsiisuudhaaf kan nu gargaarudha. Egaa gosti meeshaa kanaa yeroo baay'ee biiroo keessatti yookaan iddoo barnootaatti argamudha. Egaa maqaan yookaan oomishni meeshaa kanaa eessadha? Maqaan isaas maal jedhama?

Suuraan asii gaditti arginu kun, suuraa oduu waa'ee angoota mootummaa kan ibsu yoo ta'u, kunis oduu halkan keessaa sa'aatii lamaa Afaan Amariiffaadhaan darbuudha. Egaa asirratti kan argaman Aanga'oota mootummaa biyya garaagaraadha. Isaan kun angoota mootumma biyya kamiitii? Maqaan isaaniis eenyu jedhamuu?

Suuraan asii gaditti arginu kun suuraa miidhaginaaf kan gargaaru kan amartii mormatti kaa'atamudha. Egaa isheen mormatti kaa'attee jirtu kun kan baay'ee miidhagu akkasumas bareedina isaaniidhaaf kan gargaarudha. Egaa maqaan gosti miidhaginaa kanaa maal jedhama?